Ombuga moka mu na okathima komeya osho wo iinamwenyo. Aataleli po oyendji ohaye ya wo okutalela po ombuga, oshilongo tashi mono iimaliwa.